niripam nyɛla ban galisi chɛna shebituɣiƒuli ka nyɛgi baajinima bihi zaɣ' kura paɣ' doba be nyɛla binchini moɣini di gbani kuli nyɛ la din siɣisi bɛla dingbani maa nyɛla din siɣisi bila ka di nyɛŋa nyɛ tihi niriba maa glisiya ka sheba yɛ kutunima ka shɛb yɛ nɛɛi piɛla kalanimaa din galisiyaka dintingbani zaa nyɛ mori

Ko biɛɣu puuni ka niriba ayi kpɛ n ziya ka chɛmsi nima bɛ kom ŋɔ ni ka so za bi yɛanga ka ye liiga piɛlli ka niriba a shɛm mi gba zaa mi bɛ ŋuni zaya maa yɛanga ka so kuriya paɣa so ŋuni bɛ kom ŋɔ ni ŋɔ o kahi la o chinchini ka di yaɣi o duna.

Teeku noli shɛbi ŋmɛri binkumda dala ka shɛba be nyaaŋa diɛmda so ʒi tooni m-ŋmɛra ka so gbubi biɛlli so gbubi chichɛɣisa ka tinŋgbani maa nyɛ tandi noli

Loori nim n pa tabi zuɣu niraba laɣam na ti ʒɛya lihira so gabi o nuhi kanna niraba ata ʒɛ bi tooni diri fiila bi nyaanga tihi ʒɛya zuɣusaa nyoɣu biɛni di luɣuli ni bin waɣanli ʒɛya so zaŋ bini pobi o ninni kana ti ʒɛya

Niriba anahi ŋmɛri yila niriba ata yiina niriba ayi soori goonje ka shɛba zaya dihiri bindihira ninvuɣ'gaŋ yiina ka so larabɛ duu maa ni nyɛla biranwu

Paɣaba n laɣim ziya ka gbubi bihi ka so mi zi bi tooni ka tɛɛbuli za di lani maa tooni ka tima pa tɛɛbuli maa zuɣu ka di lani maa zaŋ o nuu tim gbaŋ bili yiŋga ni ka yuuni o tooni.

Esikaveetanima beni o nyee maa shee niriba ayi nyɛla bin zaya so niŋdi kooli ka so zaya gbubi buku zaya si tingbani maa nyɛ kuɣ'sabila ka nyɛ zaɣ'sabinli loori maa nyɛla zaɣ'ʒee ka nyɛ loori titali.

kuɣusi be kpɛ ŋɔ ka bindira tam kuɣusi zuɣu a yi lihi di nyaaŋa di bemi ka yiliŋ la lati nim bɛ zuɣusaa ka binyɛra galisi n yɛrila kuɣusi tɛbuli nima ni di zuɣusaa binshɛɣu kam a yuli bindira maa di mali binyɛra ka tam steps steps.

Gaana zuɣulana o mini niriba anahi zaya niriba anu n-nyɛ bɛ zaa kom tam bini zuɣu Gana zuɣulana ti ninvuɣugaŋ nuu bɛ ni so nurigi o noli zaya ka si bahi lari

Bia n ʒia ka o kpee za o nyaanga ha ka sheba mee gba ʒɛya ka bɛ nabani n yina ka bia ŋun ʒia ŋɔ ye liiga ʒee ka piri namda buluu ka zaŋ o nuzaa tabi o gbeɣu ka ʒi tiŋa.

dazet puuni o ba lakuminima shebi shɛba nyala zaɣ' piɛlli ka tingbani maa nyɛ zaɣ' tankpagu yura maa galisiya shɛbe ʒɛ ya bantabisi ka shɛbi zaŋ zipiliti pili ka nayi chɛ ban chɛnidoliba

kohima ni dama she ka paɣ' bi bɛ ka paɣ' so ŋunzitoni ŋɔ o zaŋla binwala zali o tooni n nyɛ moogu ni n nyɛ

pirinsi niraba anahi n gbaai so bi mii ni gbaai so maa o pilila zipili piɛlli ka yɛ liiga ʒiɛ ka pirin paɣa so ŋun bɛ tooni ŋɔ ka o zaŋ bini gbuni o sheeni

Duu puuni kuɣisi ayi beni teebuli beni buɣum beni duu maa puuni nyɛla zaɣ'piɛlli laatinima beni tibihi be duu maa pateesanima beni ka gilaasi be duu maa ni n yɛrila di punu di tingbani gba nyɛ kaapɛti

Bɛ nyela bin wari waa ka zaŋ binyara n pɔbipɔbi kom be bɛ nyaaŋa ka bɛ tingbani maa nye tankpa buɣibuɣi tihi vari yirina zuɣusaa maa nyela din nɛ kasi ka shɛbi ʒeya ʒiya ŋmeri dala ka bi wara paɣaba mini dobba zaa n wara dobbi noli n wara ka wuhi o nuhi zuɣu saa ka wara.

Kom n doya ka bi zaŋ dakpaɣa suaŋ kom maa ni ka zaŋ taabo mpa n pa dakpaɣa maa zuɣu ka niriba ayi. tam taabo dari maa zuɣu ni bi yi ka so bɛ tooni ka wuɣi o nuhi Zuɣusaa ka pili zipiligu ka piri namda sabinli ka ŋuni mi bɛ yɛangi ŋo mi.